Skul dreba, woɓɓe ɗo mbi'a star. Ɓedo naftiro ɗum ngam haɓɓugo nodji bana ni, ɗo bo to a yidi a haɓɓa sai a waɗa skul dreba man haɗo a moyla a moyla a haɓɓa, a tawan makaniki en mai fu ɗo naftiro be skul dreba, reta fu ba huwoɓe heydi ko larani hite, ɓe woyarin, be skul dreba.

Tutawal kala lesdi fu ɗon mari nden bo a tawan lesdi to ɗon mari ɗon bo mana tutawal mai, nden bo kolo tutawal je lesdi fu bo fere-fere wa'i, to jotta to ɓi lesdi on a yii a ƴami mo ni o yeccete mana tutawal mai bana ni.

Pio woɓen bi piya non bo kadi a tawan yimɓe ɗon naftoro piya mai gam ɓe nana belɗum non bo kadin gam woɓɓe nyamira e bredi woɓɓe bo nyama ko bana ni on tan, ton den bo kadi a tawan piya hababe pewde pewde.

Tirkel sukayel ɗon dari, o ɗo mosa hosi fotokadin ɓawo makobo nda kwanoji ekonondi bannin. to Allah andi ko o limatakadi, nder bo nda halagare ha jungo mako ko sidono foto mai bo woni faruk sutudiyo. Nden bo owaɗi banni man a tawan ɗon resa ngam hala tarihi.

Rake, rakewo be don jarade bana ni tan, woɓɓe bo kadi, don naftoroɗe ngam waɗugo shuga ha kompaniji maɓɓe, non bo kadi be mbii reke ɗo bedda njamu ha ɓandu ɓi adama, rewɓe njaran, worɓe jaran, mauɓe njaran, ɓikkoi njaran.

Lekki kiɗo naftore ngam nyaunduki ɓandu bi adama to haa o famai ɓandu maako o bokadi ɓe ɗo sooraki haa kemis a tawanki bookadi haa asibitiji mauɗi be pamari kokkadi ngam nyaundugo nyauɓe.

Babal royal hap sharitable foundation a tawanto a yii simbol banani ɗoni & ɗum babal waɗugo gengal ma bo talla on, ɗo ko on ɗaɓɓitata kazado nda babal ngal Haɗoo den bo be mɓinda telefon Namba be mbinda be email, ngam to a mari haje a ƴona ɓetan a fama, to reta fu himɓe on ngaɗa simbol ngal waɗugo gengal.

Waɗo ɓe siyasa ha jiha kano on, ɗo kauti dari nden bo nda rento bo ha ɓawo maɓɓe waɗi fes maks o maɓɓi yesso mako, non on kadin ɓeɗo saura shaka maɓɓe jottakam, ɗime be ɗime on hani waɗego, mabo ɓe ngaɗi kadin.

Gaasa jutka ka debbo ɗo mori o mora ke ngam o waɗa paune mako ko moi fu yi'a jutuki gasa mako ma bo yi'a boɗe nga mako to ha o wurta ke ha yeso kanjum wadi yo mantoro be maka banani.

Buhuje marori nder tirela, tirela ɗo ronndi marori kanjum waɗi haɓe sooɗi marori toɓe jaran fu mota on yaratandi, marori bo ɗo naftore on ngam defa nyama nden bo ɓesda semmbe ha ɓandu.

Lemu, ananas, benanta bo kadi furut ɗum hautama on ha nder sekiyel ɗo gam goddo nyama nana beldum, den boo ɓesdana mo njamu ha ɓandu, non bo kadin debbo nyama, gorko nyaman, mauɗo nyama, ɓingel nyaman.

Ɓiɗdo debbo ɗo hollan morɗi mako ɗi o mori denbo kadi a tawan gasa banni ɗo kam ka astiki mako na wai sodeteka, ni wobɓe fere ɗo soda takka ɗou ba, rewɓe ɗon moro ngam wo inuki gasa be waduki paune mauɓe.

macroonic, ɗum ɗo soore nder shaagooji, ɗon boo kadin bikkoi nyaman, mawɓe nyaman, ɗom ɗo o boo nafa waane ha riiwuki weelo, kai jaman jotta en ngoni kam maa reeta fu maa himɓe kooti nyamugo macronik ngam cheede mai ɗuuɗaay boɗɗum amma boɗum ɗon ƴuufa to a defi.

Tools pak boro je hosugo spinaji fere fere atawan spina jamdi go'o amma a naftorto ko'e fere fere acanja nde asanja nde makaniki en ɗo naftira ha gareji non bo woɓɓe fere ɗo naftoro ngam woitinoɓe dammuɗe e konandi be non.

Bibbe don fija bol kosbe ha fili non bo kadin bikko mai kala mo a yii fudon habda gam sankitigo yi’am woɓɓe do borti woɓɓe bortaki fijugo bol bana ni boɗɗon wadda kawtal hore saka ummatoje non bo kadin don do beddana goɗdon jamu gam wodo sankita iyam.

Cpu, do mbandu komputa on to cpu do wala ni a komputa huwata gam kanga on hosata ko dume ko a sigi fu ha nder do mai dum wonata a naftorta mabbita hado a lowa flash ma hado a usta volum ma a waɗa ko a mari haje fu do on yonki komputa mai woni.

puletji rooba ɗon bo, ɓe ɗo naftoro ɗi on, nga waɗuki nyamdu haa dow, goɗɗo nyaama to haa ɗum defaama. Ɗon bo a foti, a resa ɓikkon leɗɗe ko furutji haa dow, a foti bo kadin, a waɗa haako ma haa dow, a foti bo kadin a waɗa kuje ɗuɗɗe, ɗe a foti a naftoro.

Geraaɗe pusaɗe nder pulet, ɓe ngaɗi bo be tattase ngam sa’ugo.A tawan to ɗum sa’an geraaɗe ɗum ,ɗum pusa bana ni ,ɗum lansa, ɗum haɗa kawte-kawte ,ɗum yaha, ɗum sa’a. Ɗo bo ndaa defre bana ni may wala nyebbam haa nder ngam nyaama ,sey bo nafa ɓe a ɓanndu.

Jungo goɗɗo, o ɗo jogi maasa, o ɗon nyama. Non bo kadi masa ɗon waɗe on kadin fuuni ngam kuje goɗɗo nyamata heɓa itta welo. Nden bo ɓe ɗon kauta kaute fere-fere ha wakkati waɗugo maasa, no ayiɗi fu a waɗiran ɗum.

Biskit ɗum ɗon bo tawi ha shagoji fere-fere ɓe ɗo soda. ɓukkoi ɗo soda, mauɓe ɗon soda nden bo biskit kon don vawon-vawon ha der ledda mai. kadi bo a tawan fere kam ɓuri sappo ma ha nder.

Ɓiɓɓe makaranta ɗon jodi nder kilas maɓɓe ha jangirde. Ɓeɗo kosa foto nda mallunjo bo ɗon dari ha yeso maɓɓe. Ɓe fu maɓɓe bo be unifom maɓɓe nden bo nda blackbot ha yeso ngam no mallunjo janginiri be boɗɗum.

Dereke'en on, ɗon kolla sitayel laɓol maɓɓe baloteeli, pom e konandi benon. Ɗoɗo mo mari haaje laɓaago bana ni fu, sey o subta iri laɓol jey o mari haaje o holla laɓoowo, sey laɓa mo. Kadin a tawan ɗo may fu ni haa babal laɓɓol.

Abddul momini jibrin memba majalisa wakije mo moggal lesdi mo lutata suborde bebeji ha jiha kano be ummatoje mako kanko ni oɗo waɗi daroɗe gite ɓaleje be hufnere boɗere paɗe baleje be gareji daneeji.

Rewɓe ɗon kasi kare coggu maɓɓe, woɓɓe ɗo kasi piya, woɓɓe dankali, woɓɓe bo citta, reeta maɓɓe fu kadi a tawan, ɓe ɗo taski ngam soorugo. Ndaa bo haa be nyebbe, ndaa bo haa be ayaaba, ɓe fu ni kadi, ɓe ɗon dari haa luumo maɓɓe. Nden bo kadin luumo gurgu, reeta fu a tawata bana ni, haa hukuma pamara, ka Sardawna nder jiha Taraaba.

Kulaji: Kula ɗon naftora kadi ngam waɗuki nyamdu ha nder. Non bo kadi woɓɓe fere bo gaɗoɓe soɓoji e'kuje banin ɓeɗo ngada ɗum ha nder kamɓe bo. Ɗum bo kadi woɓɓe fere ɗon ngaɗa sa’e irin kusel ko nandi be non fu ɓeɗo ngada nder kulaji.

Debbo ɗon fauno, o ɗo naftoro dostin pauda ka di ngam wo’unuki yeso mako. A tawan reta fu rewɓe ɗo naftoro be ɗo ni ngam waɗuki paune heɓa ɓe diggina yeso maɓɓe, e kon nandi ɓe ɗon. Pauda mai bo don fere ɗo nafa hala putte fere bo ɗo nafa hala ɗiggina yeso.

Hall on babal jangunugo himɓe. Non bo kadi to a nasti a jangan, a faman. Nden bo sudu maundu oo nɗu mari koromje duɗɗe, komoi fu foti jooɗo, feso ha nder ngam nanuki ko mallunjo mai jangitta ha babal ngal. A tawan bana ni mai ha makarantaji mauɗi-mauɗi pat e nanta bo nder ministriji mauɗi.

Shanshanɗo, a tawan ko haa dow silib, a tawanko boo haa leydi, reeta fuu a tawana ɗon nyiɓa bana suudu, waɗa kuuko mayni, Shanshanɗo may ɗon haa dow silib himɓe, reeta fuu a tawan to goɗɗo mayri silib daneejum, a yawan ko haa dow, ɓe ɗo mbonna silib, ɓe ɗon mbonna silib ko nanndi bee maajum. Shanshaɗo boo to wari maɓɓutugo.

Sooja ɗon dari ha kerol saka lessdi nijeria e kamaron, non bokadim ɗo kanjuum sendi lesdi mai, daga ha didi boɗeeejin ɗooni ɗum nijeria fa'iri ni debbohei ɓawo boo ɗum kamaron, to kanko bo soojajo mai sooja nijeria, kala godɗo saloto dum sei holla dereeji gam ɓe kebta ɗoo ɗum nijeriajo na ko kamarujo.

Peter Obi rentoɓe be sobajk mako kadi ɓe ɗon dardi ha wakkati o waɗanno kampen ngam ɗa ɓutugo ardungal lesdi Nigeria je hitande 2023 ɗo. Peter Obi ni o lati kadin dariɗo ha jam'iya lebo pati.

Direesin miiro babal haa himɓe ndesata limse maɓɓe haa nder. Woɓɓe feere ɗo naftoro babe ɗe les ngam resugo paɗe .Woɓɓe bo ɗo naftoro ngam resa ɗereeji. Mani tawan haa juuti juuti ,sera be sera ɗo pat limse on, ɗum resata be caka ɗum resa e suudji e konandi man.

Kusel sa'a'ngel e nanta bo marori jeluf non bo kadi be butali defa ɗum. Patni kadim kuje on je goɗɗo nyamata ngam itta welo, nde bo ɓedda vitamin ha bandu, nde bo albasaji e tattase kuje dudde kawta ma ha nder.

Abba kabir yusuf gomnajo jiha kano, oɗo dari kadi be gareji mako daneji be hufnere boɗere nan bo kadi ha ayi himɓe banani fuu ɗum ɗo holla alama douhufnere boɗere ka fuu ɗum yhmɓe mako on be himɓe konkoso.

Kuytaaje a tawan kuyta ɗon kala kala kanjum on ɗo, nden bo ɗum ɗo nyama kuita gam rihugo welo ɗum ɗo nyama gam bo ɓeddugo vitamin ha ɓandu ɓi adama kuitaje bo daga to ɗe ittama ngesa ni a foti a ƴakkaɗe banin na se to a defia gam ɗi defatake.

Niukiliya bom, wato ɓe njofti bom on ga ɗo ɗilla jotta nga yà gà jippo ha babal be mari haje ngaa jippo. Nden bo iri bom doh ɗo halli wane, na ko lesdi ndiyeri fu naftorto ɓe iri bom man to ayi ɓe naftorake ɓe bom ɗoni to habre man saati.

Maase defaama be sos, bo kadin to a yiɗi nyamugo maase may, sey a feccanga a waɗa nder sos, ɗum belɗum bo ngam riway weelo, nden bo harnan goɗɗo sosay. Bo maase ɗo heɓe daga butaali ko bo maaroori, ɓe ɗo sa'ira bo be nebbam.

Frut, goɗɗum seekama goɗɗum bo seekaka. Nden bo to a nyaman frut mai ngam a nana belɗum ta a wonna jungo ma a naftira e shokali ɗo, ngam a waɗa ko murugo. Non bo to a yiɗaa a naftora shookali bo a foti a naftoro koli maaɗa. Himɓe ɗo ƴakka ɗum, ko ɗo mura ɗum ngam nanuki belɗum nden be ɓeddugo njamu haa ɓandu.

Karrot non e nonde boɗejum, ɗon danejum-danejum, ɗon ba ɓalejum-ɓalejum, ɗon nden bo karrot ɗo ɗon nafa ha ɓandu ɓi adama, toh godɗo nyami ɗum beɗdanai ɗum bitam woɓɓe fere bi'a ɗum semanki.

Gertogal ɗo dari kombi fulawa debbo Gertogal danewal tas nden bo nda fulawaji bo ha ɓawo non bo sidiji nda mahol sare nden bokadi a tawan en ɗon heɓa gertogal ngam hirsa ya yaka goɗɗo foti sa’a goɗɗo bo foti wula.

Buwirga woɓɓe ɓo ɗon viya nga gasirga, nyi'e ɗe jotta ɓe ɗon gasira lesdi noi di sati fu, to a naftiri nyi'e nai ɗo ɗo wasa, ayiya ɗum wallete Sai aheɓa chebol bo ngam ɓuttugo ledde din, a tawan reta fu himɓe on dikkoɓe ba ɗo naftirta.

Kuɗi jamanu je rewɓe naftorto andari be juweri, ɓeɗo natoroɗi on gam waɗugo paune fere-fere, ha be je noppi ɗon bo je waɗuki ha ndaande goɗɗi ma ɗo mari waɗugo ha jungo ɗo funi kare rewɓe on je pawne jamanu.

Yere, jawe, kalagaaje, fuu ni ɗum kare pawne rewɓe. A tawan rewɓe ɗon naftoro ɗum on wakkati feere ko yaadata bee limse maɓɓe, ngam waɗugo pawne ɗe hannde bee janngo. Haa ɓe njahi fuu wona gite fuu ɗo dow maɓɓe tan.

Ɓiɓɓe leɗɗee wato furut, hauti be lemu, hauti be pappaya, hauti be painapul hauti be kwakwa, hauti be mangoro, ɗo fuu ni itogodo hauti dum ɗon nafa jamu ɓandu wane, takanasma to goɗɗo nyami ɗum tawa ɓandu mako ɗo digiti.

Ɗerkejo ɗo sukli ngam waɗugo pop, e nanta bo tivi Stan, jamanu jotta ɓe ngartiri tiv stan ha bongoru on ɓe ngaɗata ngam goɗɗo siuto sodugo tebul, ɗon bo ɓe ɗo ngada babe fere-fere ha resata spikaji e paune paune fere-fere ha baba nga.

Sabulu yiwago reta fu attawan sabuluji banin ɓe ɗon gadadi e ɓiɓbe ledde fere-fere gam hollugo no sabulu mai mariri nafu ha ɓandu ɓiadama, to aɗo nyama ɓiɓɓe leɗɗe woni hatonɗo nonma ɓandu ma wodita totto iya naftore sabulu mai man non ɓandu ma wodita to ɗo fugam wadirigo gengal nder ɓo ɓamta dareja sabulu mari sosai.

Tv’ stan je jamanu jotta warti banani na sei to a sodi a darne ba, ɗo daga wakkati be don gada pop engaɗa dezign mai ɓe mbo’’ina to a warini a resa tv ma tan hasaka serabo a resa dvd ma ko spikaji ma kadi funi gam waɗuki pawne.

Sha’i be bredi. Bredi mai ɗo hauti be geraɗe. To goɗɗo hauti ɗum nyami, yari, to o nana Alhamdulillahi, welo dilli o heɓai bo sembe.

Yerii, rewɓe ɗon naftoro ɗo ngam waɗuki ha noppi, nden bo ngam waɗugo bana pawne bo. Yeriɗo ɗon kolo kolo hosan ba limse kala kala tati dow may bana gol gol les mai ma bana gol gol. Atawan rewɓe ɗon ngaɗa ɗum reta fu ha noppi maɓɓe.

Chosh babal masinko'en njata ndewa Allah maɓɓe. Non bo kadim to ayi misalu manni holli choch koromje ɗon nder, non bo kadi teburji ɗon nder, atawan jo yiɗɓe waɗugo rewre maɓɓe fu ɓe ɗon ton, non bo kadi atawan bo ɗereji fu ha nder defte maɓɓe je baibul.

Sare laamu daga to ayi no ɓe pentiri sare maima a andi ɗo ɗun sare laamu, to a nasti ha nder a tawai lamɗo wuro den bo a tawai enanta bo iyalu mako rewɓe be worɓɓe reta fu to a yi penti banin na se to ɓe mɓiimaka ba ha waila leddi Nigeria.

Lekki ampelsylin capsun, ɓe ɗo naftaroki on ngam moɗuki heɓa ki ittana goɗɗo nyau ko woni ha ɓanɗu, nden bo lekki ɗo ki ɗo mari sembe maki ha yotti bana temere jui, den bo ɓikkoi temere go'o on woni ha nder katon.

Tivi a tawan reita fu kadin kala sare fu a tawan tivi ɗon dari banani, nden bo kadin ɓeɗo naftoro tivi ngam larugo kuje ko salato nder duniyaru, ngam ko a hauti fu to tivi wala ayyiata photoji mai ayyiata himɓɓe bol woɓe, amma to hauti be stataim ma’a larai tivi ma de dei to hitte ɗon.

Puccu gum ɗo dari fere mag, nden bo a tawan puccu dewum ɗon gorum bo ɗon worɓe, e ɗon mba’o rewɓɓe ma ɗon mbao, amma reita fu worɓɓe ɓe ɗo naftoro hacci’e lamu, ɓe ɗo naftoro ha samgal ba compotitio ɓe ɗo naftoro ha sukuwa, non bo ɓe ɗo naftoro pucci nga fijugo bol, ɓe ɗon bo naftoro pucci kadi ha konu.

Moorɗi debbo, o morake, jotta kam sey o fuɗɗa manti tan be maaji. Rowɓe ɗon mooro bana ni, ngam wo''ungo gaasa maɓɓe, nden bo hollugo gaasa maɓɓe. Nden bo a tawan reeta fu, kadin moorotoɓe moorɗi pamari pamari bana ni ɗo, ɓe ɗon mari gaasa mbooɗka, na irin soodoteka, iri jey luuɓe ba.

Derkejo laɓake, o ɗo holla sukaku mako. O laɓi ɓe mbi'ata pom. O wo'ini sera-sera o acci gaasa ha dou, heɓa to o wurtake himɓe lara sukaku mako. O waɗi bo leppol ha dande mako ngam ta gaasa mai wonna na mo ɓandu.

Tummuɗe, e beɗi, ɗi pat ni kadi ɓe ɗo maɓɓi, ɓe ɗon ndesi, ɗo reta pat ɓe andiri ɗum fulɓe haala al'aada, fina tawa. Tummuɗe bo ɗon naftore on ngam waɗuki kuje ɗuuɗɗe ha nder, ɓiraaɗam nastan pendii jam, e ko nandi be non fu a foti a sigo kuje ha nder, nden bo ni beɗi bo ɗon naftore on kadin ngam maɓɓugo hunde ko woni nder tummude mai, ɗon ba maɓɓoode tummude.

Platji ɓe ɗonaftiro on ngam waɗuki nyamdu ha dou goɗɗo nyama, to ayiɗi iri marori, to ayiɗi bo ko nyiyri defandi e ko nandi be non, atawan platji ha restoran atawan ɗi bo ha ci’e ummatoje ngam ɓe ɗo naftorto ɗi kala wakkati fu.

Nyebbe Boɗeje: Nyebbe ɗo adefai ɗe nden bo ayaha a nyamaɗe toayiɗi be biredi, toayiɗi be marori, toayiɗi doya, toayiɗi bo kanje mai tan a nyamaɗe. Reta fu nyebbe irin ɗe ɗe ɗon tawe babe peuɗe-peuɗe misalu ba gembu ha Nigeria.

Jamɗe supaina, guɗɗuma. Je kapinta en naftorto. Be ɗon naftoro guɗɗuma. Ngam fi’ugo ɗammuɗe, kawano, lesei, koromje e ko nanɗi benon. Ɗonbo supaina ni bo be ɗon naftoro kaɗi ngam ta’ugo huɗe, ma bo biɗɗa hauta honɗuko jamɗi.

Turmiji choggu goɗɗo darni on ha shago mako ngam himɓe ngara soda ya naftoro ɓe nyota ndenbo ɓe ɓorno. A tawan turmiji bo haa shagoji ɓe sorata limse fu ɓeɗo jeri bana ni ɓe ɗo so'i.

Siitiw ɗo jongiji ha nder fayande. Hauti be kusel ɗum bo kadin alama ɗon hollaa ko ɗumee ɓendi jottakam, sai goɗɗo wadda nyamdu mako tan, ko marori rufaɗum ha dow ngam nyama. Heɓa itta welo tawan deefuki ɗo mai ɗo kauta e maagi, manjaa, nonbo tattasai, kaute, kaute manda, eko nandi be non, be albasa.

Kapet e we'iti haa saare ngam goɗɗo waala siwto, woɓɓe bo njuula dow, nden bo goɗɗo yaaɓa ngam taa nana peewol. Non bo kadi woɓɓe e naftoro kapetwa ngan kadi ngam waɗugo pawne haa saare.

Ɓikkoi na'i non bo to nagge rimi a tawan ɓingel bana ni pamare hiddeko ngel mauna. Jonta ni ɓe maɓɓi koi on ha tike heɓa to daadaji mai ngarti to ɓe njofti sei koi njaha kon musina woɓɓe fere naftoro wakkati mai ngam ɓirugo, woɓɓe bo kadi ɗon gaɗa non tan ngam ɓe sendira ko'e daadaji heɓata kon ngansha ko jahan babe daiɗe ngam koi ngala sembe ɗo .

Leggal cuwaaka haako may ko ɗon defe on, nden bo ko ngartire li'o a nyaama. Nden bo cuwaaka ɗon haaɗi wakkati fere ɓe defa ko ɗon haaɗi. Wokko bo to ko heɓi ɓe woggi ko, boɗɗum ni ko haɗata .A nyamiran be nyiiri butaali,a nyamiran be nyiiri maroori,a nyamiran be semoliina.

Ɓiɓɓe makaranta ɗon kabda ngam windugo haa hedi komputa non bo kadi jotta a tawa jaman waylake ko moy funi yiɗi nafturo komputa ngam hebawo ekkito hebawo anda ko sarato to kanju jotta be kori jangirde ma hedi komputa kala fukarajo fu be komputa ha yeso mum.

Gidansama ɗon nyiɓee, nden boo nga timminaaka, nden boo to ayi katakojii fere-fere ɓe ngadi ngam ɓe mba'oro, be ngaɗa ko mahugoo haa ɓe njotto dow mai, attawan fere to ɓe gadai katako bannin ɓe potai ɓe mahaa noo ɓe ngiɗi, dembo attawan goɗdo o wala no wa'oro mahaa dou mai.

Derkejo o laɓake den bo kadin o waɗi gerawol mako labol gol bo staile be ngaɗi je dabare wato pom, o loti gasaka delki ɓe ɗo nganni mo bo lepol ha dande lepol ɗon nafa gam gasa ta wonna'na mo limse mako.

Amalanke ɓe sheɓur ,amalanke ɗon naftoro on gam turago kare ɗun ɓo kare sheɓur ɓo kanjum ɓe nokkita hunɗe ɓe gaɗa ha ɗou ,nɗen ɓo kaɗi ko a mari haje fu a wata nɗer amalanke ɗo a turo heɓa yara ɓe koiɗum.

Lekki hhr antiks pan relife je ittugo naudum ha bandu bi adama to goddo modiki ko damai nun futo o don no wondi be naudu en bii misalu kadi ko bandu mako ko o fergi o nani koskal don nawa ko hore ɗon nawa to modiki niki nafa.

Dron kemera be don naftoro dron do gam hosugo hotoji gam wadugo vidiyoji gam larugo sirru non bo kadi rentobe don naftoro dron gam yarango wobbe fere bana hari no be mbarirta ko nyidda bale der ladde ko debbowa tawa lese lesefuto do habaru naftoro drom ngam yarugo haa.

Paranti silb non bo a tawan parantiji don gebe gebe, anbo paranti baɗo a naftorto nga ngam lirugo kuje ha dow, a naftorto nga ngam wo’unugo marori, a naftorto nga bokadi ngam jartugo hunde, mabo kadi mi wi'a sigago hunde ha dou, denbo a maɓɓirai hunde bo'e maka.

Ɓiɓbe jangirde ɗon jodi nder klas ko moi fu ni ɗo waɗi yunifom mako ɗon taski ngam jangugo, fubo kadi wakkati ɓeɗo hosa ɓe foto ɓeɗo seyi ɓeɗo lara kosowo foto mai, to bana ni moɓeyi be yunifom fu ɗon joɗi bani fu tabutu ɗo pingel jangirde.

Dereji soggu ɗiɗo kashi ha chago, kala ɗereji fu ɗum ɗon windi dede cede ko ɗum sorata di, den bo cede ɗen ɓe bindiride be sefa, dereji ɗi dow da chede maji ɗi shaka nda chede ɗi tokkiɗi nda chede ko e fu be no woniri kadi non bo ɗum ɗo hauti be bindirɗi fu ha nder.

Kare boola, Jamɗe oun feere feere ɓekawti haɗo, reeta fuu atawan yimɓe ɓe mbi'ata baban boola, kamɓe oun kawtataɗe ngam ɓe koosa ɓe njaha babal feere ɓe njaha ɓesippa ɗe, nonboh kadin jottani atawan ɗeɗon ngaɗa ceede waane ngam yi'ugo koɗume fuu naawi waane.

Leeso be be'ite mago. Ko ɗume fu ɗon nanɗi. Ɗaga leso mai, katifa be'ite gonɗe ɗow. E boksji kabonji ɗo fu ɗum go'o. To yimɓe ɗon gaɗa ngam paune, heba ɗum wo’ina sare. Non bo kaɗi leeso ɗon naftore ngam goɗɗo walo sewto e iyalu mako.

Tumat keccu denbo ɗum ɗo haa leggal mai tau ɗum ittaka. To haa ɗuɓ ɓendi ni ɗum tammi wojugo, to woji bo sai ɓe itti, to ɓe itti bo ɓeya ɓe naftoro ngam defu sitew ko bo defurgo hako fere. Nyamugo tumar bo ɗo walla ɓandu sosai.

Chobbal a tawan reta pat fulɓe kamɓe ngatta chobbal nden bo shobbal ɓe ɗo hauta e kosam ɗum yara non bo kadim ɓe ɗon hauta bo kadim ɗum jilla ɗum nyamira e ɓiraɗam.

Gasa debbo paune jamanu o wadi, o morake ngam waɗuki manti, e nanta bo hollugo sukako mako, non bo gasa mai ka ɗudka reta fu a tawan gasa mai ɓe ɗo sodaka on ɓe ngara ɓe takka ɓe kauta ngam waɗugo manti bana ni.

Tawol yimɓe ɗo naftoro ngam to ɓe ngiiwake nii ɓe moita ndiyam ko woni haa ɓandu maɓɓe. Woɓɓe bo ba rewɓe to ɓe layɓi piletji ko tasaje ɓe ɗo moitira be tawal man ngam yora.

Julirɗe muhammad ɗangote. Nɗen bo kaɗi ɗum babal on gal julbe Allah jata ngam julugo fajiri, be njula zura, be njula asira, be njula mangariba, be njula eshai, non bo jumbare fu. Julirɗe goɗɗe yimbe ɗon jumba. Ha ɗobo nɗa laspika. To ɗon mai to be setinai ha ɗon on bolleɗeɗe ngurtoto.

Bilbot gam waɗugo gegal nyamdu ɗum o sorata ha restoran mako, o waɗi bilbot gam komo fu jiya geɓe nyamdu fere-fere je o mari ha nder to komoifu to wari andi nyamdu ɗum sufttata ɗo ni ɗum ɗo dasa ummatojo heban tokka wada ko warugo haɗo.

Spaina ɗoni ko himɓe naftorto on ngam fistugo not, makaniki en ɗo naftato fere-fere bana gon ɓe hagareji, gon ɓe hacci e maɓɓe woɓɓe marɓe baantedireta fu ɗum naftoro be spaina kadi gam fistugo be haɓɓugo not.

Pi o pi. Pi o pi ɗon naftire on ha ci’e, woɓɓe don ngada ha ofis, Ɗon bo kadi ɓeɗo ngaɗa ngam paune, silip njamanu. To a wari a tawan sare ɗo woɗi wala hala figo kusa ha dau kwano ko noi. Nden bo a tawan to goɗɗo ɗo mari ɗum o siu take hala wai dotti ɗo sa'ma diga kwano.

Toshi lit to ɗo ɗon nafa ngam hokka goɗɗo jayingol ɗon ɗi a chajata, ɗom bo je a sodata batiri a waɗa ko watuko ha ayahi fu a naftoro a ɓilla a hosa ko a mari haje a yaha mari ha je.

Buk ɓe ngari duroyin Ɗereji ha bongoru. to ayiɗofu ɗon fe'a on ha njangirle, mabo ha Makaranta ha dedei Get nastugo ko Mahol Makaranta man, ngam heɓa ɗum dasa hakkilo ɓikkoi jangohoi ha nder, Kobo ɓikkoi Salatokoi to ɓe ngilli ɓe anda ɗo Makaranta nden bo Sunanɓe ɓe ekkito.

Bawe butali butali waɗi bawe den bo kanjum to ayi gasa wurtake ɗo bawe mai ni, to nyi'e badake wurtun ngo gabbe, to ha gabbe fuɗdi wurtago ni hadi ngaa di loora ɗi njora non bo ɓe ngewa ɓe ɓge be gartira ɗum kurori to anami to non bo kadi hako mai ɗo siwidita jotta ngam yigo ndi ɓendai ton.

Mapp lesdi nijeria, je hollata dede jihaji ɗi en mari ha nijeria enantabo maunugo jiha makan benanta bo jiha kayiha on ɓadditi wokka, non bo ɗo wallete on gam a fama hawayla lesdi naijeriya jiha noi hirna bo jiha noi mari.

Ayon ɓe ɗon naftoro ngam pasuki limse to ɓe ɗon nyobbi ɓe naftorake be ayon a tawe ɗe portake amma fu bo huwata dole seto hautinga be hite ngam hite hokkatanga sembe je a pasirra’e manga.

Kilo ɗo ɓe ɗon naftoro ɗum ngam fondugo teddenga hunde. A tawan reeta fu soroɓe kusel to ɗo sora ɓe ɗon naftoro be kilo ɗo. To goɗɗo wari sodan, to ɓe ngadi kusel mai ha nder robayel fere, ko tasayel se ɓe ndesa dou ɓe ndara kilo doi ngel yotti. Non bo a tawan nga ɓe ɗuɓɓe ngaɗooɓe filu ɗon naftoro ngam andugo teddenga.

Mashinji robaroba, ɗiɗo dari ha yonde sare goɗɗo on nden bo mashin ɗon naftore on ngam wa’ago hayasi yawaɗa harakaji ɗi hande e jango, nden bo kadi a tawan yimɓe ɗon naftora mashinji nder wuro e nanta bo sera wuro.

Kushin sheyas, koromje on ɗe himɓe njodo ko ha ci’e mabo kadin ha ofisji woɓɓe ɗon ngaɗa ngam paune, woɓɓe bo ɗon ngaɗa ngam ɓeddugo daraja maɓɓe, takanasma a tawan to ɓe te’ai debbo fere se ɓe ngadda e koromje ngam hollugo lalle debbo ɗo yottake.

Debbo surbajo oɗon dari ha yeso bukkaru mako ɗen bo nda jirka da fayanɗe mako e kare ɗe o naftorto hanɗe be jango do a tawan reta fu duroɓe on hamɓe on nyiɓata chuɗi bana ni ha wakkati ɓe ɗo ngada eggol ko ɓo wakkati ɓe hoitine.

Kankana ji be njippini, ɗon bo mo mari haje sodugo fu, wara subta ko mari haje o soda ɓe pusi wonga ɓe resi ha dou ngam ɓe kollama alama ɗo kankana ɗon mbotko, to a sodini a tawan ko ɗo lori nder bo ko, ɗon mboji ha nder.

Na'ii ɗon mbalti ha saka ladde ɓawo nde ɗii duri ɗi kari goɗɗi fere ɗi ɗo mbali goɗɗi bo ɗo piya wasere non bo kadi banani ɗo atawan reita fu na'ii to nduri kari ni se ɗi kawtal hore ɓeɗo dari babal gowo non bo ɗum ɗo tawe bo ha saɓɓe ɗobo to ayi bo a andi saɓɓalɗo on.

Rowbe ngadoɓe siyasa, biɓɓe jam'iyya APC, ɓe ngurtake on ngam waduki kampein ha jiha Kano. Non bo kadi mo ayi do borni fu, nda debbo do wati hufnere jam'iyya, o bo kadi ɗon wadi tawul jam'iyya ha dande. Wobbe bo do dari bawo

Gas plate, plate je gas ɗo to a ɗo mari bottle man je gas a foti a hauta a defira ɓe ɗo, ngam ha dow do a kunnata hiite, ha dow ɗo bo a yewata fayande ma, ngam a defa nyamduma heɓa a nyama nou amari haje.

Fulawa non bo ɗi ɗon kala kala a tawan fulawa ha sare, a tawan bo ha ofis, a tawan bo kadi sira labi tan bana ni, bi do gada fulawa nga wo’unugo wuro, pat ni kuje on paune ngam wo’unugo babal nɗen bo a tawan woɓɓe ɓeɗo naftoro ɗum gam hala yiɗe.

Mayo. nɗen bo lingu ɗiwi ɗaga nɗer mayo mai gam nangugo bikkoi leɗɗe heba ngam nyama. A tawan reta fu kaɗin likko mai ko ɗon ɗiwa ɗaga ɗow yahugo hani. Nɗer bo kaɗin nangugo iri liiɗi ɗo saɗi wanee. Bikkoi ledɗe bo kaɗi linguwai ɗon nyama ngam heɓa itta welo.

Ged nastugo sare goɗɗo. Nden bo atawan ged mota ɗo ɗon ngam mota mako nasta, ɗon bo pamarel bo ngam himɓe tan nasta be kosɗe. Kala sare fu dole mara nastorde dole bo maran wurtorde to ɗo on ged sare. Nden ha dow bo mari bak waya ngam faddago irin hala rento.

Robayel emti wala ko woni der, woɓɓe do naftoro iri robayo do gam lotuki marori, lotuki nyandu fu, woɓbe bo do naftoro iri robayo do ngam nyeduki ndiyam hader woɓɓe bo do naftoro iri robayo do gam nokurgo kuje ko nandi ɓemai.

Worɓe tato ɗon fija basiket boll. Woddɓe bo ɗon ɓawo maɓɓe ɗo ndara. Basiket boll ɗum fijirde on ɓe juɗe ɓe gatta a fiɗa a Sakkina nder sannge, waɗugo non kadi ɗo ɓedda na goɗɗo sankutuggo yiyam. Njamu ɗon ɓedda nden bo woɗɓe fere ɗo naftoro bososel ɗo ngam tefugo chede.

Debbo ɗo holla jutuki gasa mako, enanta bo paune de o waɗi non bo ha daɗe mako to ayi o wadi kodol jaman wato juweri, non bo kadi o ɗo mantoro be gasaka gam holluki sukaku mako.

Nofru debbo ɗo be yeri, non bo gasa mako je a tachmen ɗon ha sera debbo nda gole mako, kanjum no ɗo holla yeri mai debbo fotai waɗa yeri dole setto o tufi noppi mako ɗo, o wangini heɓa yeri mai heɓa nasta joɗo.

Tutawal. Tutawal ɗum alama on je hollata kala lezdi fu nda tutawal mari ndenbo ha a yi tutawal bana ni fu a heftan tutawal lezdi diyeri, kala bii lesdi mai bo haa yai fu to yi tutawal o sewto, o nana belɗum nda tutawal lesdi mako.

sokol direva. ɗon bo ɓebii sita'a. be ɗo naftoro kadi ngam fistugo hunɗe, bana not-not. Yimbe haurobe hite bo ɗon naftoro ngam warugo testin, be mbiya testa be ndaraka ɗin viya hite do ha woya ɗona ko wala.

Fanka, fanka ɗon naftore ngam wukka himɓe hendu amma takanas bo ɗum ɗon naftore on sei to hite ɗon, ngam to hiite ɗon amaɓɓiti fanka waɗa ko yirlaago ɗo hokke hendu. Reeta fu atawai fanka kadi ha ci'e be ofis.

Rooba ngam resugo ndiyam. Woɓɓe bo ɗon naftoro ngam lotugo limse. woɓɓe bo ɗon naftoro ngam moitugo. woɓɓe bo ɗon taboro nga kadi ngam be kocca ko nyamdu maɓɓe be sigo ha der. Woɓɓe bo ɗon kosa nga be njaarira inji. Woɓɓe bo kadin ɗon naftoro nga hedi laabi goɗɗi.

Leeso, babal on je goɗɗo yaata fukko, nden bo kadin heɓa siwto, nden bo nda pilooji bo ha dow, ɓe ɗo naftoro ngam wallingo hoore ha dow, beshid bo ngam suddaago haala pewol. Non bo kadin bo tawan leeso ha hootel, a tawan bo ha chi'e, nda kapet bo ngam goɗɗo yaaɓa ha ɗigguɗum, ta yaaɓa pewol.

Fulawa ngam waɗugo pawne, woɓɓe bo ɗon naftoro be fulawa mai ngam hollugo yide ha sobajo, woɓɓe bo fahin ɗon naftoro be fulawa mai ngam waɗugo paune ha ofisji, ha ci’e maɓɓe hautade bo kadi ngam hokkugo yiɗindiraɓe shaka maɓɓe.

Gidan sama! Ci'e ɗo ɗum gidan sama on. Himɓe ɗo nasta nder ɗon nbaala, woɓɓe fere bo ɗo waɗa ofis ji ha babe mai. Nden bo a tawan gidan sama mai, ɗon waɗe on kala-kala. Feere ɗon towa waane, feere bo towata boɗɗum. Nden bo jotta bana nga, nga pentaaka ma amma to ɓe penti kam a yi'an wooɗugo mai ɓuran wooɗugo.

Kapet ɓe ɗon naftoro ha sudu ngam paune, nden bo himɓe ɗon yaɓa dow, ɗon naftoro atawan bo ha julurde ma ɓe ɗon naftoro ha ciye, ɓe ɗon naftoro ha ofis bo ɓe ɗon naftoro fu ni kadi ngam heɓa goɗɗo yaɓa ha ɗiggi nden bo ta heɓa pewol.

Supagetti iiras slim yimbe duɓbe don naftorodum on gam defuki be nyama hajemani jotta a taman retaci a funi kanjiwobe naftoto, ngam nyamuki fajri non bokadi bikkoi pamare maburi yidugo spageti mo junta.

Leggal gal do dari tan ha ton woɓe fere do naftoro be leggal mai ngam nanugo daudi wobe bo ɗo ngadi yappawni ha yolle ci’e woɓe bo kadin ɗon sappa ko woni dow mai ngam be naftoro nder bo ha seral leggal mai wakkati feto de do dudi de don nafa ɗustugo hendu.

Gomnaajo diwal kano Abba Kabir Yusuf, ɗon yewtida e himɓeji mako ha babal ɗum dogginta moftorde. Nden bo o ɗo jogi tasbrigol ngam tubango Allah, ma bo yeccugo Allah ɓillaaji mako. Luttuɓe bo ɗon jooɗi ndaara ko saalata.

kapson lekki on je goɗɗo modata, denɓo kapson don kala kala kala nyauje damata godɗo fu be hokkanmo to amodi do nafa goɗɗo ha bandu ,takanasma nyau mako fu dillan sai hokkita mo jamu mako.

Not ɗon hauti je haɓɓirta hedi les ɗon bo je haɓɓirta hedi dow. Nden bo ɗum ɗon nafa on ha jamɗe mot, ɓe ɗo kaɓɓira ha mashinji, ɓe ɗo kaɓɓira janaratoji, ɓe ɗo kaɓɓira hunde huwore be hite kam fu ɓe ɗo naftoro be not ɓe ɗo kaɓɓira nde be mai.

Defte Alqur'an ɗeɗon njeeri haɗo, Defte ɓe mbi'i hannai ndese ndese ɗeɗon jowotiri, kanjum waɗi ɓe njeriɗe bana ni, ngam to'a laari ni ah andi deftere ndeyere atammi hosugo haɗo ajanga, julɓe ɗon naftoro ngam janngugo kowoni nder mai.

Bureekaaji kala kala bureka ɗon nafa on haa hiite on, ɓe kawtirta ɗum to woodi ɓilla hiite may ni. Bureka man tammi loraago on bo kadin, woodi mawko, ɗon pamara bo ɗon ,ɗon jey ɓe ngatta haa yasi ,ɗon bo jey ɓe ngatta haa nder.

Kurbanani: Woɓɓe ɗo nanga ɓe jorna ɓe ngada ka ƴakkugo, woɓɓe bo to nangi banin mai ma ɓe ƴakka.

Lekki Sumol-poks, waato ɗum Baate on ɓe naftorto bee ɗo may a waɗa hoore baata a dasa ngam a tufa ndabbawa maaɗa nden bo lekki may kadin to goɗɗo tufi ndabbawa ni ga yamɗita kanjum nafu maaki.

Lekki vitamin jey ɓi aadama moɗata nden boo ki ɗon mari vitamin B1, B6, bee B12 to goɗɗo moɗi ki ni ɓanndu maako wooɗan nden boo o heɓan o tekka ɓanndu may ɗiggita ɓeddana mo bo njamu kadi.

Korowal korowal ɗo tawe ha shago ɗon bo tawe ha sare don bo tawe fahin ha office ɗobo wo’e me fere ɗon ngade ngam ɓe ngaɗata be sowra tuo ɗuɗbe dei ɗon naftoro koromje ngam paune woɓɓe bo naftoro kadi ngam sowra.

Skm foni sho doni wadugo babal talla on jei hollanta irin koromje je skm wadata ha babalgal, denbo koromjaje do kala kala o marihaje fu wara suba je mari haje o soda.

Korowal reta fu koromje ɓe ɗo naftore on ha ofisji woɓɓe fere ɗo naftoroli ha ci’e amma irin ɗe a tawan ha ofis ngam tow himɓe ngari ɓe jaɓɓobe ɓe njoɗo nde bo bedda wo'ingo ofis mai himɓe bo naftori ha ci'e bo ngam siwtare.

Lawol noo bô embi buwangol, laabi doni di kalludi wane reta fu a tawan laabi mai hedi nder hosere gembu on ɗi ngonire a tartu a tarto ha wa'ito hosere gembu nden bo laabi mai ɓo motaji do tokka do machin ji ɗo tokka himbe be kosemado.

Dostin pouda rewɓe ɗon naftoro ngam wadɗuki paune, ha yeso maɓɓe ɗon bo kadi, daroggal bo kanjum ɓe lartoto ha wakkati be ngaɗata paune e ɓe giya hado ka dudina ko dudai e ko nandi bemai.

Jus nonbo jaram jamanu on je himɓɓe naftorto ngam yaruki, woɓɓe fere a tawan to ɓe keɓata ɓiradam, ɓe keɓata ndiyam, ɗo suna ɓe yarugo kuje jemari gas gas ɗo bana pepsy, bana seven op, kok, fanta, e ko nandi be non ɗo fu kuje himɓɓe njarata on tan ngam nanki ɓelɗum.

Rashon ɓeɗo naftirto on ngam defuki nyamdu amma dole sei to a waɗi keronzir ha nder a kunnake bo hiite nden bo kadim reshon bo ɗo mari surre to ha a nyifi nden bo kadi dole a naftorto be logoni bo ha nder.

Dr Abdulahi Umar ganduje gomnajo kano ɓoi majo be rentobe enanta bo yiɓbe mo, wakkati ɗum wadan no kampain ha jamanu 2021k ha jamanu wakkati covid-19 ɗon no wada, ko moifu ɗon mabɓi kine mako be sumantare mabo face marks.

Gaasa jey atashmen, debbo ɗo holla gaasa maako kadin, ka o moori dtdo ngadani ngam waɗuki pawne, reetafuu kadi gaasa irin ɗo ɓe ɗo sooda on, ɓe ngaɗa ataashmen. Ɓe mooro ngam ɓe mantooro jey hiddeeko kadin.

fayande. do dum hunde nde be defirta nyeri ko bo mi wi'a nyamdu nden bo defai hako wulnai bo diyam a tawa reta fu fayande don naftora ha kishin nden bo ɗum don nafa on ha to be njongi dow hiite

Tosh light, ɗum toshi o nane on je himɓe naftorto ɗo ɗun toshi jamɗi do sadi hebugo ha jamanu jotta, amma i ɗon mar himɓe nane fu ɗon andiɗi ngam di ɗon bo mari batri ɗi naftorto batri fere-fere ha nai, kobo jyego ma ha nder.

Carrots woɓɓe bi'a carrot ɗum ɗo awe on bana ni nden bo himɓe ɗon naftoro ɗum ngam yakkugo mere be ɗon bo kautaɗum ngam ɓe defra nyamdu fere-fere den bo carrots ɗon mari vitamin ha ɓandu ɓi adama wane.

Restoran, babal on je goɗɗo warata soda nyamdu maako ojoɗo o nyama, goɗɗo bo wara soda nyamdu may o dillida be mari. Inde resitoran p to p,. Ɗum bo kadin wodi njaram jima ha seraa, ko a mari haje fu a foti a hawta e nyamdu ma heɓa a soda a naftoro. Koromje ɗo bo ha ɓe njoɗo.

Himɓe tato don fufa gagashi. Ɓe ɗo naftoro gagashi haa ci'e laamu. Non bo kadi a tawan reeta fu to lamiɗo wurtake, ko bo nyalande jumɓaare, ko bo nyande ɗum watta laamu, himɓe ɗon vurto ngaɗa ka fufugo kadi.

Get nastugo saare, a nastiray hedi ɗo a wurtoto hedi ɗo. Kanjum on nafu waɗugo dammugal maabo get haa saare. Nden bo get may ɗon pamarel, ɗon bo mawnga, marɗo moota naftoro mawnga, marɗo bo ngarɗo be kosɗe bo naftoro pamarel, amma wakkati feere a yi'an ɓe ɗon maɓɓita mawnga ma pat ɓe ngaɗa. Ɗum ɗo bo waɗi ngam rento, enanta bo kadin faddaago kadin haala wuyɓe eko nanndi be non, be suddugo asiri ko woni nder saare.

Fanka, ɗon ɗon naftoro Fanka ngam heɓuki henndu haa saare koo boo haa oofis, nden boo Fanka ɗon naftoro reeta fu bee hiite to hiite neepa ɗon a heɓay Fanka, to hiite Janareeto ɗon a heɓay Fanka, amma to hiite may walaa boo, saɗaa a heɓa Fanka ngam woodi Fankaaji goɗɗi maa seto a caaji ɗi bee hiite neepa a heɓa henndu.

Mashin je waɗugo tom print bayanuji goɗdo, to koli a waɗi ha a yehi funi to a holli be ndari ni ɓe tawai ɗum an non boka din woɓɓe fere ɗon naftaro kosɗe fu ha dou, ha a yehi funi mashin man ga holla ɗum an.

Machin on ɗon dari denbo nda inji ma nga, nda bulok inji, nda bo kadi ha to inji maun nga mai, dembo da birki be fotres be kis stata. machin ɗon naftore on kadi ngam waɗuki jahagal be jawal, non bo kadi machin ɗon marira taya ɗiɗi, ɗon bo nafa himɓɓe takanas ma diliroɓe hedi kauye ha labi boɗɗum wola.

Sipikaaji ngam wurtunugo sawti ,ɓe ɗon naftora ɗi ngam to a ɗo fiya gimol ko haa woya ko haa komputa, ko haa toy. Sipikaaji ɗo sankitay sawtu haa nder wuro komoy fu nana ko ɓe mbi'ata ha gimol may. Reyta bo, ɓe ɗon naftoroɗum haa moptolle ɓangle e ko nanndi, be non kadi takanas ma himɓe siyaasa.

Jenareto ɓeɗo naftoraɗi on ha ofis ji ɓeɗobo ɗo naftorodi ha chi’e chakol kubaruji e'do bo e do naftaroɗi a ministiriji fere-fere. Ɗum bo jenareto ɗon nafa ngam hokkugo hite ha babal nden bo jenareto huwata dole sebe gas kobo be petir.

Leggal kuwakuwa on, bo ɗum ɗo tawe haa ladde ,ɗe ɗon bo tawe sera saare goddo kadi. Nden bo kuwakuwa ɗon naftoro ngam waɗugo kuje ɗuɗɗe misaalu bana mannja to ɓe itti ɓikkoy may ,ɓe njaha ɓe nama, ko bo ɓe njaɓa ɓe sorɓa ,ko bo ɓe una koy haa ɓe ngurtina mannja haa nder. Nden bo kadi ɓe ɗo naftaro ngumbo may fu ngam waɗugo kuje godo.

Debbo o'ɗon yewta ha telefon mako oɗon bo turi holla gasa mako nden bo kadin lawol telefon o waɗata ɗo ngam matortirgo be goɗɗo ha yasi bo onana ko oyato wontiri, oyato ma nana ko o'wontire kanjum on nafu telefon. Gasa mako bo oɗo hollaka yimɓe bawnde omori.

Bankiiru Jaiz, non boo kadin ha nder ɓe ɗon jaɓa ceede yimɓe, ɓe sigo. Ɓe ɗon bo kokka woɓɓe feere marɓe haaje ittugo ceede, ɓe itta ceede maɓbe. Non boo kadin ha Jaiz ɗoni tawan woodi huuwooɓe feere-feere ha nder koo moi fu bo bee fannu maako, a tawan koromje ha nder bee komputaaje.

Geraɗe sa'aɗe ɗon nafa ha ɓandu goɗɗo, woɓɓe ɗon nyamira be biredi, woɓɓe bo ɗo nyama ɗe banna ni, woɓɓe bo ɗo kauta ɗe beyaji maikadin tan ɓe nyama, ngam wounugo ɓandu maɓɓe, enanta bonan kupelɗum ha jonde maɓɓe.

Caago sorugo katifaji vita fom, nden haɗo bo ɓeɗon sendina woɓbe fere-fere taskiɓe ngam fe’ugo katifaji man, jontani mo mari haje fe’ugo katifa vita fom fu o wara haɗo kanko bo ɓe sendana mo ɓe kokka mo deidei ceede mako.

Debbo on ɗo sooda fulaawa, o ɗon bo subta deedey jey o ɓuri yiɗuki, mani ma fulaawa bo ɓe ɗo ngaɗira ɗum haala yiide, jotta o sooda o foti o yaa o hokka gorko, ko bo daada maako jey boɗɗe o wi'a ko gorko, ngam haala yiide fuuni ngam tabbitin go sobaaku saka yemɓe.

Bulak tutawal kala lesdifu ɗo mari tutawal be nonde magal ayi'i tutalwal ɗo nga ɗo mari kolo tati girin, red be yelo, nonbo kadi ɗum ɗo be ma'na majum, toye lesdi ma aƴamini ɓe hokketen mana do, ndenbo nda sita haɓa.

Ɓiɗɗo debbo holli gasa mako je o mori nden bo o woini ka, ɓeɗon mbiya morɗi mai wai zane, non bokadi a tawan reta fu roɓe ɗo moro bana ni ngam waduki pawne, worɓe woɗɓe maɗo moro amma ɗuɗai tawego seni fijobe bol ko bo ngaɗo gimi ko nandi bannin.

Sobo ɓe souni sobo nder kofi ɓe ɗo taski yarugo, a tawan sobo do ɗum hunde ɗo follere on ɓe koosi pindi follere be kauti, kanjum ɓe kauti ɓe ngaɗiri sobo, himɓɓe ɗun jarata ngam nanuki belɗum hunde finatawa gargajiya.

Jawe enanta bo yeriji. Fu ni kuje on je rewɓe naftorto ngam waɗuki pauneji maɓɓe. onbo yeri ɗo waɗai ha noppi. Nɗen bo jawe bo ɗo gaɗe ha juɗe. nɗen bo a tawan raita fu kaɗi worɓe fere ma jotta ɓe ngarti be ɗon jula noppi maɓɓe ɓe ngaɗa yeri.

Julirde babal julɓe Allah njata njula ɓe njumba jumbare, be njula fajiri zura asira mangari babe eshai, nden bo a tawan julirde ɗo fa julɓe on tan njata babal mai, godɗo tona julɗo ni o yata babal bana ni kad.

Ɓoji ɓoji don dure on ha chi’e goddi fere bo don laddi amma ɗo boji sare on di be ndurata on bo wobɓe fere don duridi ɓe do sora woɓbe fere bo ɗo kirsa don nyamadi de dura tawan bo ɗum wala luwal bo mari noppi tan judɗi.

Bred ɗon kala kala nder bokadi ɓe ɗo kasi bred mai kala je goɗɗo mari haje fu wara o suba je o yidi nder bokadi o yaha o naftira. Ɓe ɗo hawra bred be sha’i o hawra be miones je kautai kujeji fu ngam nyama nder bo riwa welo sei nafa ɓandu bredi do sori ha chagoji non bokati soya supa maket ji mauɗi.

"Luxerius" ɗo waɗa loodi paasinja, koo moy fu ɗo dari ngam kare maako nasta nder moota man, hiddeeko ummo ngam waɗuki jahaagal. A tawan rewɓe nastan worbe nastan nden bo mootaaji mawɗi bana nii ɗoo ni ɗo koosa himɓe ko hewti cappanɗe jeeɗiɗi e gelɗe.

Painapul wobɓe mbiya ananas wobɓe bo mbi'a abarbar. Non bo kadi painapul dum hunde'on awetende ha ladde nden bo to bendi sei woja bana ni, to godo ɓolti o nyama ko woni nder man. Hako maibo ɓe ɗon naftoro ngam dollugo lekki taifot ko nandi benon, non bo kadim ko moi fu nyaman painapul.

Furutji ɗon nder seki, hauti be lemu be mangoro, piya e ko nandi be non. do funi togoɗɗo nyami ɗum o beddanamo mo njamu ha ɓandu, a tawan bo kadin ko moye fu yiɗi hala furut, debbo e gorko julɗo e kirista, mawɗo e pamaro ko moye fu yiɗi.

Piya a tawan piya ɗo awi hababe pewɗe pewɗe, non bo himɓe ɗon naftoro be piya ngam nyama nana belɗum nden bo bedda vitamin ha ɓandu, a heɓan bo piya a nyamira be biredi, be marori, be mbayi, be dankali, be doya, e nyamduji fere-fere.

Kwakwa: Ɓe ɗon nyama kwakwa mai ko woni nder mai danejum ɗo kanjum himɓe nyamata. Nonbo lalawa mai woɓɓe ɗo sakkina, woɓɓe bo ɗo kosa lalaje mai ɓeɗo kuɓɓira hite. Nonbo kwakwa mai to apusi ha nder wodi ndiyam. Ndiyam mai bo himɓe ɗo njara ɗam pat ni ngam ɓedduki njamu be...

Bobo oil nebbam on dam himbe naftoto gam defrugo nyamdu ma bo sa’ugo kusel ko bo saugo kujeji pamari pamari. Nyebbam ɗo bo kadi dam arti dam hautama daga kompany bo sodi dam fu siutake naway nebbam sarebaa.

Leeso. To a we’itin ngoni a foti a wala dow ngam siwtare. a tawan lese ha hotel ki a tawan e bo ha ce’e ummatoje bo e bo ɗon gada lese man ngam paune enanta bo walago siuto ngam hallugo kilas bo e bo kadi do marre tan ngam heɓam balo siuto nder bo sendira be walago ha leddi ngam hala pewol.

Amalanke, ɗo woɓɓe ɗon naftoro ngam hosugo kare, woɓɓe bo kadi ɗon naftoro kadi ngam turowago diyam tan, non bo marori nastai der kala buhu fu nastai a turo a wadai bo ko a mari haje fu ngam a yara ɗum be koiɗum to ɗum buri ma sembi.

Loocon oyel ɗon bo kadi nyebbam may ɗam ɗo kecciɗi. Nden bo kanjam ɗam saatuɗam ba basilim ,nebbam ɗigguɗam on a tawa yimɓe ɗon ngujɗa .Ngam ɓeddugo njamu haa ɓanndu maɓɓe. Nden bo ɗam ɗo ɗiggina ɓanndu ,goɗɗam feere bo ɗon laɓɓitina goɗɗo.

Jirgi, woɓɓe vii pirowal. Marɗo haaje waɗugo jahangal be jaawal pat, sai o naftoro be pirowal mai bana ni. Ngam to o tokki jirgi mai ni, o yahai lau nden bo o wartai lau. Amma jirgi naa komoi fu tokkata, ngam yi'i go chede yoɓugo maaje nauɗe. Woɓɓe feere ɗo naftoro jirgi bo, ngam yahugo Makka.

Esi bo ɓe don naftoro do ha sudu bo ɓe don naftoro ha ofice ngam heɓugo pewol bewelngol to wakkati guldul do waɗa nden bo esi huwata sona be nepa to yite nepa ɗon ko jenarato ni nepa mai nafan be nntab jenareto amma ko dume fu seɓe tabbitina es mai ɗonbe jamaiteo bewol.

Paturu woɓɓe ɗon mbi'a musuru, non bo kadi a tawan ha ci’e fu himɓe ɗon joɗi be patuji mai, kanji ni ɗi karminaka ha nder ci’e ummatoje ngam yi'ugo deftere fu wolwi dow hala patuji, nden bo annabo'en ma naftorakeno bee patuji.

Kulki reeta fu atawai rentoɓe ba polis en kamɓe naftirto e sabbi ɗi dan to ɓe nangi marɗo aibe kanjum ɓe naftirto ɓe ngara ko fi'go donto jokke mako ha ɗum mbaranamo kosɗe be jokke onana ofotai o ɗogga.

Furut hauti be a barbar, hauti bo be ayaba, hauti bo kadim e lemu, hauti bo kadim be suwit milon, hauti bo kadim e kukoi fere-fere ɗo funi je goɗɗo nyamata on ngam hala ɓedda vitamin ha ɓandu mako.

Neskafe ɗum himɓe Kautata ngam hautugo Sha’i maɓɓe be njara. Nden bo Sha’i ɗam worɓe ɗon njara nda reuɓe ɗon njara. Nda reta fu bo ta Godɗo ɗo yara Neskafe ngam owima ɗum ɗo itta Somri nden bo ɗo Beddana mo njamu.

Derkejo odon fiya tebul tenis, non bo kadino o taskori no o taski lornal gogel mo arti fiyana mo daga arande hato on bo reta fu tebul tenis ɗoni ɓeɗo fija on ngam sankutuggo iyam, hoɓɓe ferebo ɗo ngaɗa kompotishon fu ɗon nyamira cede beman.

Ɗereji textbook ɗi bo kala kala, ɗon bo to ayiɗi a andugo hala dina ma, to ayiɗi a anda hala lesɗe afrika, to ayiɗi a anda hala kujeji fere fere ni awara asuɓa dai dai ɗi a mari haje, tan ayaha a njanga ngam a fama ko lesdi wontiri takanasma hala dina islama.

"Filag" kala lesdi fuu ɗon mari "filag" maari, nden bo wol "flag" may ɗon mari "maana" ha dow. Kala "kolo" a yii fu bo bee ko "kolo" may wi'atama ha dow. Too jotta to en keɓan no kolo ɗoni en anda no maana may ni to en ƴami ɓii lesdi may. Jotta ha ɓii lesdi mai ha yehi fuu bo to yii tuutawal maɓɓe ni o anndi.

Dainin tebul. A tawan reeta fu haa restorant ji mai, ɓe ɗo naftora bee tebul bana ni, ngam himɓe ngara jooɗo ɓe nƴama. Woɓɓe bo ɗon mara ɗum haa saare maɓɓe ngam nƴamurgo. Feere bo ɗon mara ɗum ngam ɓe joodo ɓe winda haa dow.

sare don nyibe amma nde timminaka, da konkere hayasi mare, ndabo jarendi ha yondemare, ndebo da ged mota ndabo mahol mai, to nde timminamani ayi an ɓe ngaɗi siminti hayasi ɓe nganni nde penti, on bo kadi ɓe beddiogoi

Lekki malaria ɗum bo a atawanki ɓeɗo sora ki ha kemis ɓe ɗo sora ha sibitiji, nde bo to goɗdo ɗon mari nyawu malaria ni to o yei retafu ɓe kokkan mo irin kimai o moɗa. Den bo kala moɗugo fu ɓe fuɗiran nai nai on fajiri nai, kikiɗe nai, je ɓalɗe tati sai on nana jamu mako warti.

Gidan sama, reta fu a tawan nyiɓalo bana ni ɗum ofisji on ngoni ton. Non bo kadi woɓɓe fere ɗon ngaɗa ci'e, amma ci'e marata cuuɗi ɗuɗɗi bana ni. Fere bo a tawa hotelji on ɓe nyiɓata ha ton. Ɗo ni ɗum gidan sama on ɓe mbiyata.

Lare mbaali derke’en on ɗo kabda ngam wo’nugo lare mbaali, ɓe ɗo liira ɗe, heba ɓe njorna, non bo ɓe fere bo ngari kadi be boroje, ɓe ɗo dari ɓe ɗo lara, nda o ɗo waɗi facecap be boro mako, sobajo mako ɗo yeso ɓe fu be boroje maɓɓe.

Ɓiɓɓe rowɓe ɗon pija basket bol. Basket bol ɗum ɓe fijata be juɗe on ɓe ya ɓe nyama ha dow, amma a tawan rowɓe ɗon gaɗa worɓe bo ɗon gaɗa, nden bo ɗum ɗon tawe kadi ha lesɗe afrika e nanta bo asia en fu kadi.

Goyba, goyba ɗon tawe haa ladde reta fu, non bo ɓe ɗo aawa goyba haa sera saare. Himɓe ɗo nyaama goyba, ngam ɓedduku njamu ,haa ɓanndu maɓɓe. Non bo kadin bikkoy ɓuri yiɗugo goyva .Nden bo kadin goyba ɗon ɓedda njamu be woɗugo laral ɓanndu. Goɗɗo bo ɗo naftoro be goyba, ngam waɗa jiwusji e ko nanndi be man.

Konkoso, gomnajo jiha kano ɓoimajo e sobajo mako ɓe ɗon dari komoi fu be gareji daneji be kufneje maɓɓe bo boɗeje, kufneje maɓɓe lati bana taakiyare on ko du andiri konkoso, ha oyahifu kadi be bi'a konkosiya.

Chago sorugo telefonji e chajaji, non bo kadi a tawan garɗo ha dou fu o sodan telefon, ma bo o sodan chaja, non bo kadi telefon mai ɗi ɗon kala kala, chajaji ma ɗon kala kala, wodi bo empitri e rediyoji, kanjum fu kadi ɓe ɗo sora ha ɗo.

Cebur buwirga a tawan be don naftoro do cebul ngam adugo hunde a tawan buwirga bo ngam wuwugo hauta dotti ha babal go'o sei dum wara no don wula dotti mai, to reta fu a tawan cebur ha himbe lebra'e non bo mbuwirga bo a tawan ha himbe boita gese e ko nandi be non.

Boro supynal tuls, kare boinirɗe kuje tan hewi nder, kala kat supynal fu e lamba muɗum ɗon bo kadi e kon fistata, ɗofu a tawan ɗum ha reitafu bo’’inoɓe kamɓe marata.

Arsh potato dankali on woɓɓe mbi'ata ɓe ɗon naftaro ɗum on ngam nyamuki woɓɓe fere ɗon sa’aɗum, woɓɓe fere bo kadin to bolti ɗum banin ɓe ɗon defaɗum woɓɓe fere bo ko ɓoltai ma to ɓe loti laɓini ɓe ɗon defaɗum bana ni kadi ɓe ɓolta to ha ɓendi ɓe ngada ko nyamuki a sa’an be geraɗe a hauta bo be nyebbam.

Koromje ngam siutare himɓe ɗon gaɗaɗ ha cuɗi ngam ɓesdugo paune, nden bo ngam joɗago jaɓɓo hoɓɓe, ngam joɗo ha sare siwto nden bo koromje manni a tawanɗe ha jauleji ƴimɓe, a tawanɗe bo ha ofisji ƴimɓe.

Gmail ɗo on yimɓe naftorto ngam maɓɓu tuki email maɓɓe, heɓaɓe nger ɓana woɓɓe patakeji, mabo woɓɓe nger ɓitinoɓe woɓɓe patakeji. Nden woɓɓe boɗo naftoro ɗum ngam sigago inɗe himɓe mabo contak ha nder. Woɓɓe bo ɗo naftoro ngam sigago photoji e ko nandi be man ɗo fu ɗum lawol on ngam matotirgo be woɓɓe.

Iyglas soggu ɗe ɗon kasi okaɗim ha lumo ko moy fu wara suɓa nde o mari haje sodugo o soda. bo kadi a tawan iglas mai ɗe ɗon nafa gam labnugo lawol ko ɗustugo naange ko bo woɓɓe fere ɓen giyata ɓoɗɗum heɓa ɓen giya boɗdum goɗe fere bo ɗe ɗo aato sollaje e ko nandi be non.

Rewɓe julɓe e njula haaɗo. Goɗɗo e juula woɓɓe bo arti timmini e ɓe njoɗi. Non bo kadim haa ayi yimɓe be hijaabi bana ni fu ɓe ɗo joɗi ni tabbutun ɗum julɓe, ɓe ngari haɗo ko islamiya, ko bo ɓe ngari julugo, ko bo jangirde arab.

Himɓe don sukli nyama lumo ha supermaket lumo mai ngo ɗon mari ndiyam e jaram fere-fere ha babal gal wobe bo darni ba'anteji maɓɓe ɓe nasti ngam sodugo kare ha supermaket ngam.

Ballo£ papas kanju on ummatoje naftorton ngam subugo arɗibe mabbe. ha zabe non bo kadin a sutta jambi'yanga amari haje. ko bo nga a buri yiɗugo ni a tobba ha ɗau mago kadi non ɗon be naftorton.

Leggal auɗi, ɓe ɗesringal ɗoni, afoti a hosa ngal a yara ngal ha amari haje fu a aawa. Ngam waɗugo ɓana nun maiɗo ɗon resa nɗaɗi mai nɗer leɗɗa. Ayi hunɗe ɓo to ɓe ɗo hauti ɓe nɗaɗi afoti a awaɗe ko toi ɓo nɗe fuɗa to ɓaɓal ngal ɗon wooɗi, amma to nɗaɗi galano nɗer leɗɗa ɗoni a fotai a itta ya hauto ɓaɓal fare.

Dogon riga mabo be bi'a abaya rowɓe don naftorode on ha jamani jotta ngam bornago, nden bo baroube julbe to bornake bana ni tan be ngadayi himar hado do dole sai ha sare amma to ɓe vurto tokka dole be keba himar ko bo ɓe ngada toggore fere ha leskadi ngam hala jude mabɓe bo balbefu tavurta yasi.

Greda kanko on wasata lawol, kanko on bo fottitinda lawol, non bo jotta to gomnati yiɗi huwa lawol dole sei be ɗo on bo naftorto ngam heɓa lawol man ngol yaja, gol woɗa, den bo rondo itta ka’e pat dole on sei be greda man on naftorto.

Korowal kuchin a tawande haci’e a tawande ha ofisji himɓe ɗon naftoro fi loy gorkoi dou ɗo bo gam to jodake woɓe fei mbaulo woɓe fere bo jogo tan ɗen bo ɓikoi bo keɓa ko fijire ɗon bo kadim rewɓe ɗon naftoroɗe gam paune woɓɓe fu kadi haci’e maɓɓe ngam hollugo ɓe jottake Maa.

Nyiri marori ɓe lingu, e nyeɓɓam. Ngam nyama nafa ɓanɗu wurna goɗɗo. Nɗen ɓo kaɗi lingu ɗo nange ha nɗer mayo. Marori ɓo ɗo remi ha gesa. Himɓe ɗuɓɓe ɓo ɗo naftoro ɗeɓɓo naftoro gorko naftorto.

Gidan sama onkomplit buldin wodɓe bo nbiyata. A tawan ɓeɗo nyiɓa, to ɓe timmini woɗɓe fere ngara kosa haya ngaɗa office ji ha nder, kobo be ngaɗa kampani ha nder, woɗɓe kadi ngara kosa haya nbala ha nder kadi ɓawo to ɗum penti babal ngal.

Supermarket gidan sama ko woni nder maibo on supermarket kare on ɗe ɓe sodata hande be jango den bo nda ches en biyi nda shawarma, nda bo kujeji fere-fere ɗo hauti ha nder jaram e ko nandi benon to goɗdo mari hajeni o nasta nder o soda sare ɓoɗɗum gidan sama.

Doya sa'aaɗum. Doya ɓe sa'iri ɗum be geraɗe. Nden bo doya ɗo rema ha ladde, geraɗe bo bano andi ha gertoɗe on kebete. To a hauti ɗum a sa’i, a nyama ngam riwugo welo, nden bo ɗum ɗon nafa ha ɓandu.

Jaram je zamanu. Sipirat, fanta, seven op. Non bo kaɗim yimbe ɗon jara gam nanugo belɗum tan. Kare ɗuniyaru be hanɗe be jango attawai gorgo e yara ɗebbo e yara maube e yara pamaro e yara.

Testa reta fu a tawan ɗo ɗo ha makaniki men on kamɓe naftirti kuje bannanin, makaniki en ha ci’e maɓɓe ɓe ɗo mara reta pat ngam to aibe hite wari ɓe ponda, nonbo bo'inoɓe rediyoji, bo'inoɓe tiviji, be ko nandi be nonfu ɗo naftiro be testa.

Pi o pi, nonbo a tawan ɓeɗon naftoro ɗum ɗon ha cudi ko bo ofisji, a tawan woɓɓe ngadaki maɓɓe ngam waɗugo pawne be mbo'’ina woɗa non bo koha ofisji bo ngam tabbitingo kadin ɓe mbo'ini ofis mai, Nden bo tob waɗi pop a siutake be ɓilla wai collare iwwa hedi kuwano kam.

Ɓulumji ɓulumji'on jotta kam ɓe ngasi ha gesa ɓawo nde di bendi. Jotta ɓulumji ɗo ahoota ayaha ahettaɗi aloota alabɓina adefa a nyama, nonbo kadi bulumji ɗudɓe giɗiɗi wane.

Pade himɓe ɗon naftaro paɗe ngam faɗɗago debbo gam nafa kosɗe maɓɓe ta be jaba hunde ko naunata kosɗe del, nden bo woɓɓe ɗon naftaro paɗe mai gam waɗugo manti non bo kadi kala mauɗo fu ɗum do yelo o faɗɗo pade wona ha o yai fu o yaha be dar jamaro.

Map do windi dow direji dum do bo nafa gadobe jahale takanasma to a yidi a anda tarihi lesdi, ndiyeri baditi ndiyeri si a tokka map ngam hollete lawol ha tokkata hollete bo maunugo lesdi hollete bo lesdi ndiye baditi ndiyeri hollete do afrika asia urope e konandiba.

Wattaram ma bo satifiket je tabbitingo Abdulwari Sani Umar timmini jangirdi ha Aliyu Bn Abi talib furamari school, ɗo ɗo ɗo holla do ha o yahifu to o holli derewol ɗo ɓe tabbitini do kanko o ɓi makaranta mai on.

Nyebbam wujugo ngam wo’unugo batte ha ɓanɗu ndu ɗiggita, ndu woda, du ɗelka, non bo kadi ɗum itta irin putte-putte ko woni ha ɓandu goɗɗo fu.

Gidan sama ɗon nyiɓe amma ga timmai to nga timmini a tawan woɓɓe kota ɗon mbala nder, woɓɓe bo kadim ɗon ngada ofise je ha nder, to gidan sama bana ni bo wakkati ɓe ɗon nyiɓa ngani a tawan komoi jo fu yelatako nasta nder ton ngam wala rento ha nder.

Kitchen nda gas do jori nder bo da kataneji je gas, plate mai goddo waran hado on to hite don o maɓɓita gam o defa nyamdu mako den bo Kadi marugo plate banni wadan nyamdu benda be jawal.

Hayre town de, a tawan kaye ɗo reta fu ɗe ɗon tawe nder ladde, ladde mai bo ha koseji e ngoni gone, nden bo kadin kaye mai a tawan reta fu to gomnati tokkiti ɓe tawan ɗe wodi barka ko woni les maje.

Ɓodereji ngam anduki ko tabsir je ipnel katif waɗi kadim heɓa goɗɗo fama denbo dereji di man volum 1 on, tow ayiɗi andugo ni naseto a heɗi take tow asodi ɗini aheftan ko woni nder fu kadi ɓe dede be bolle je owadi.

Golden mun. Ɗo goɗɗo foti sofna e ndiyam tan yara, ngam ustugo welo. Woɓe bo e kauta e milic bo ngam yara, ngam heɓa itta welo. Reta fu a tawa bikkoy buri yiɗugo ɗum ko nandi be man.

Fijoɓe bol kosɗe on ɗo dari ngam hosuki foto be ndesa hala tarihi. A tawan reta fu fijoɓe bol kosɗe to darake ɓe hosa foto ɓe ndesa ngam duɓiɗi yeso ɓe ndara mi fijiji no be waine mi fijiji no be waine.

Ɗereji najeria inde maji din bindama on ngam goɗɗo hosa njanga heba o lara kadideri ko salato nder lesdi ɗen ɓo kadi bindowo mai ko windiri daga lewru jun hae 1513.

Potokopi machines, babe wadugo potokopi dereji, ma bo waɗugo printing, a wadda derewol gotol be wurtina ngol bana ujineje, wakkati fere bo a wadda hunde binnande ɓe waɗa nde printing be ngurtina ɗum ha ɗerewol kanju on himɓe naftorto be machinji ɗin.

Tutawal lesdi, kala lesdi fu ɗo mari tutawal maɓɓe bana ni, to a yi tutawal bei nonɗe fere-fere ni ɗo holla ndimu lesdi mai e nanta bo ko ma'ana lesdi man ko woni nder yotta, jonta ba ɗooni ɗum tutawal lesdi wondi, kala lesdi fu bo ɗon mari tutawal maɓɓe.

Janaretowa maunga. Woɓɓe ɗo naftoro janareto ɗo ha ci'e caakol habaruji. Woɓɓe bo ɗo naftoro janareto ji mauɗi ɗo ha ofis ji maɓɓe. Woɓɓe bo ɗo naftoro janareto mauɗe ji ɗo ha kompanije ngam hosugo sembe kare kutinirɗe gonɗe ha babal mai.

Appul don nafa bandu, takanas ma dum vitamin on, kala bi adama mo nyamata apple fu o yi an bandu mako chanjake, debbo ƴakkan apple gorko ƴakkan apple. Denbo a tawai appul reta fu don reme on ha babe pewde fewde.

Tren ɗo dilla kadim ha dow lawol mudum. Ɗon bo kadi tren ɗum jirgi lesdi on je himɓe naftorto ngam waɗugo jahale ɗon bokadi goɗɗe bo ɗo kosa kare on ngam jara daga jiha e jiha ko bo lesdi be lesdi nden bo kadi tren huwata dole sai bo be nyebbam.

Lekki dikulofenak ki ɗon nafa ngam ittugo nawɗum haa ɓanndu. Wokki fere bo kadi a tawan ɗon jey moɗugo, wokki bo a ɗo tawa ɗon jey tufugo. Nden bo a tawanki haa kemesji fere fere kadin.

Nyiri butali hako ɓokko be kusel. Bee kauti ɓe ndefi nu jotta kam gam goɗɗo nyama heɓa o riwa welo. Nɗen bo kadim nyiri ɗon heɓe daga butali kusel bo ɗaga ɗabbawa. Non bo bokko bo kaɗim ɗaga lekkal.

Espress, espres dum lawol on gol ba’antedi nafterte motaji, kekenapet, machin taya ɗidi be himɓe fu ɗun naftaro gol, nden bo lawol mai ɗo woda wo’ina bo wuro ha godɗo woni fuyiyan bode nga wuro.

painaple, ɗum ɗon awe ha ladde be ɗon bo itta ɓe sora nder wuro ɓe ɗon bo sora ha ladde, to a heɓi banani ɗo a ɓolta a hosa ko woni nder man kanju himɓe nyamata, den bo ɓeɗon naftoro lare mai ma gam waduki dolluki lekki.

Fulawaji ha nder sare den bo a tawan ɓe ɗon ngaɗa ni ngam paune ha nder sare nden bo’a tawan leɗɗe mai fu ɗum fulawa gene ha les mai ma fulawa, amma raita fu a tawan bana shedu dole seto ɗum wadi ka waɗu go ndiyam ngam ta ɗe daila, pat ni paune on ngam wo'un go sare be he ɓugo peuɗum ha nder sare.

Mai-ruwa ɗon turo ndiyam ngam yarango goɗɗo. Atawan reta fu kadin mai-ruwa en ɗo himɓe garoɓe on nder wuro be fuɗɗa turago ndiyam. To ɓe njarani goɗɗo bo naftoro ndiyam mai ngam defuki, ngam yiwago, ngam lotugo limse e'ko nandi be mai.

P.O.P don wadeonha ci’e on wade ha oficej, den bo a tawan pop do wade on ngam woɗungo sare ma bo waɗuki paune sare nden bo kadi dum don wade gam ustuki guldum ha sudu nden nanta bo gam goɗɗo siwto irin yi'ugo sollaje don jippo hedi kwano.

Jarto ngam wenluki laɓi ,bano ,addahi e ko nandi be non. Sikul direba ngam fistugo not ,haa moota haa macin, haa bo kuje ko mari hunde not fistugo fu. Ko ɗum dammugal e ko nandi be non.

Lekki jami, ngam nyaundugo naawuki gabaare, e nanta bo ɓernde, to goɗɗo moɗi ki bo, neɓata sam naudum mai fuu dillai nden lekki mai bo, ki ɗon mari laabi nayi je ki tammi nafrugo goɗɗo.

Turmi limse, rewɓe ɗon soda ɗoo ɓe nyota gam hallugo sew maɓɓe enanta bo waɗugo manti maɓɓe, den bo be surugo ɓandu, reyta fu a tawan rewɓe on tan nyotata irin turmiji ɗo, gam nyogor worɓe kan ɗon fe rotiri.

Jaɓɓe, a tawan himbe don naftorto jabɓe gam waɗuki gari woɓe don ngadi yade lekki e ko nandi benon don bo jabbe don lammi a tawan bo kadi to be awi de reta fu wakkati sumai on himɓe naftortode ngam waɗuki gari sumtago.

Makaniki ɗo wo’ina mota mun. Oɗo joɗi dou maga ngam heftugo noi o'firtirta ko o'mari haje fistugo. Ngam motaji fere to wo’inan tona ajodi dou aheftata. Jungo ma yottatako ha babal a fistata not.

Pik milik, yimɓe ɗo njara pik milik ngam ɓeddugo semmbe e njamu haa banndu, non bo kadi reta fuu to debbo danyama koo noy sey yara ɗo ngam heɓa ɓesdana mo ii'am ɗon boo to ɓe ittani goɗɗo ii'am maa sey o yara ɗo ngam ɓesdana mo ii'am, non boo goɗɗo to heɓi non boo goɗɗo non foti yara ngam naa seyto huunde tawi ɗum ba

Gonnda to ɓenndi bana ni himɓe ɗo itta ɓe naftoro, to a yahi a ta'i a ta’i a nyama ko woni yasi man nden boo ɗo ɓedda njamu haa ɓanndu ɓi aadama waane. Tawan korko nyaman, debbo nyaman, mawɓe nyaman, ɓinngel boo nyaman.

Yimɓe on worɓe nayo enanta bo debbo go'o fu ɓe ngari ɓe ɗo dari lara kare finatawa wato gargajiya hauti bo kadin nda labbo ɗon non bo nda kafahi, nda bo bauɗi, nda gumboi, nda bo kadin beɗu e ko nandi be non ɗum funi be ngaɗi paunede jamanu on.

Juulurde, ɗo ɗum julirde Maunde'on marnde Gidan Sama ish. Non bo kadim julɓe Allah on ɗo ngara nder ɓe njula be njula wakkatiji mabɓe fu kadim ha nyalande. Non bo kadim atawan reita fu julurɗe mauɗe banani wodi Sera reuɓe njulata worbe bo ɗon je mabɓe.

Adapta ɗo ɗum ɗo naftoro on ha falgo ha suwish gam a fala lapto, ma ko chajama, ha dou heba hore mai yahda boɗɗum, on bo wakkati fere ɗon nafa to kude hite wari wulugo hunde, sei wula adapta mai tan wulan tama chaaja kanjun nafata.

Deirke'en ajen lartoɓe no zaɓe dillirta, ɓe ɗon dari ɓawo nde be darino hala cubi jam'iy APC gam yigo ga heɓi jalurgal, fu kadin ɓeɗo kosa foto gam yigo ɓe ngati gite no chubi man ya hirta.

Ngesa highland tii, himɓe ɗo itta haako til ni ngam yarugo yaha woina heɓa be wartira ko haako til mai, to woɓɓe bo kadhi ɗo sukli ha babal mai ngam tabbitingo ɓe bisti babe ɗe ɓe mboini, to haako til bo kanjum ɗum naftorto ɗum dolla tii mai.

Himɓe ɗon ngaɗa dambe, dambe ɗo tawe reta fu kadi haa Woyla lesdi Najeeriya. Nden bo kadi woɓɓe biya boksin, non bo kadi gonɗo ɓaawo ɗo jotta o nawsi yeesojo. Woɓɓe ɗon ngaɗa non ngam heɓugo sana'a no ɓe keɓra ceede haa yimɓe feere.

Samar Salon an Biuti Pales.ɗo ɗum ngam waɗugo talla hollugo himɓe. ɗou nda Fotoji nder bo nda irin Kuugal ngal min Kuwata .Min ɗon mbo'in Gasaje, Minɗon ganna Reuɓe Paune be ko nandi benon. Ɗow Kala Debbo mo mari haje fu to oyiɗini O andi Lalle nda ha owarata ngam ɓe Kuwana mo.

Rewɓe wado ɓe siyasa don dari kali gam doggingo kampen ɗon bokali ba ko moi fu nido dari wati hakkilo hedi to nana de me on mauɓe mbi'ata de bodi non be tammi heɓuki hado obe reta maɓɓe fu geleji gadiwoɓe bokali be hijabi.

Doya be yaji, dum defama dum hautama jottaka sai nyamugo nden bo kai to goddo nyami dum riwai welo ɗum beddana mo bo sembe ha bandu, o tokka bo huwuko kude ko woni yeso mako.

Leeso amma ngo timinaka huwego to ɓe timmini ayi'an katakoje ha saka, nden bo reta fu kadi atawan leeso ɓe ɗon naftoro banani kadi ngam waalago ha dou, to bo wobɓe ɗo nga ɗaya ɗum bana paune to atimmini aresa katifa ma.

Da glas do kasi gam ko moi fu wara subta de mari haje o soda de don bo nonde nonde daneje, baleje, bodeje e ko nandi be nonde e roba be jamdi ko moi fu wara subta daide ko yadibe mako o soda do naftoro bo gam vallugo fere gam godo yi'a bodɗum fere ngam manti fere bokalim gam a besdugo jaingol.

Pulom a tawan pulom reta fu ɗon ha babe pewɗe pewɗe, ɗon bo pulomɗo wooɓe ɗon defa dum wooɓe bo ɗon juɗa, to ya nyami pulol a mura ɗon to a muri se a itta ɓingama mai a sakkina non boo kadi wooɓe ɗo hauta e planten nyamira.

Bawe Butali: Butali mauni waɗi bawe to waɗi bawe bana ni, sei ɗi njaha ɗi benda to njori be ngewaɗi ɓe naftoro. Woɓɓe ndefira butali, woɓɓe bo kadin daga to ɗi ɓendi maini ɓe kosa ɓe ngula ɓe ƴakka ma bo, ɓe ndefa ɓe ƴakka.

Hanbol himɓe on ɗo fija bol, sei bol memi oɗo ha jungo, to jotta dole ɗum wi'a hanbol darna bol mai hokka ɓeya to fiyanga, to kanjum woni belɗum bol to onɗo fija to hunde fe’i sei refiri fufa o hokka fawol.

Frich non bo ɓe ɗon desa kuje ha nder ngam ɗe pewa bana misalu jaram ice screm, ko diamgie, ko nandi be non, non bo kadin to a mari haje nyamdu mafu a foti a resa ha nder, ko furu salat ji a waɗi pat ni a resa nder kadin, nda goɗɗo ɗo yi'a ɗum amma o fotai o mema sei to maɓɓiti ɗum se o itta.